Ŋutsu woameve le xɔ aɖe me, ɖeka ɖiɔ kuku eye ɖeka nɔ anyi. Ŋutsu si ne ɖiɔ kuku le ta kom na ŋutsu si ne nɔ anyi, ŋutsu si ne nɔ anyi tsɔ enu ɣii kɔ tsɔ kɔme.